Shab n ʒi duu puuni n diri fiila shab kpaharila bi nuhi ka shab mii yɛ kootu zaɣ sabila sabila buku nim pala teebuli zuɣu ka di nyɛ zaɣ tankpaɣu kala koma n bɛ kaɣa ni ntamtamya maa woya mii n paya maa foon nim paya maa

So n gbubi kopu ka ti sabinli bɛ di puuni kopu maa nyɛla zaɣ piɛlli ka pileeti nim dibaayi ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka di tam teebuli sabinli zuɣu ka koins pa di zuɣu kaapu titali mii n tamya ka bin sabinli gba bɛ dinni buku mii n pa teebuli maa zuɣu maa

Shab n niŋdi kolcha bi mii nyɛla paɣasara bi zaaha yɛla chinchina balibu ka ʒinʒi binyahari bi zuɣu ni loori nim n doli palli maa paɣa so mii n ʒɛ kpɛ ha sa ka so chinchini ka bob bobga

Shab n chɛŋ salima gbibu bi mii paɣarila tankpaɣu maa bi zaa ha ni daɣa daɣa mi shab bobla bobsi ka shab mii bi bob paɣa so mii n zaŋ o nuu n tabi o jirili bia so mii n ʒɛ o sani ka bi yɛ niɛma paɣa maa sola chinchin ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ

lorinima zaɣ' sabililasabilila ka bɛ niŋ ƒɔlagi nim niŋ di liɣili niriba gula lori shɛli la bɛ zaŋ bɛ ʒiɛ n tɛritɛ do so ŋɔ kala nyɛ zaɣ' ʒiɛ ka ba moto ka di nyɛ bulu maa